ni mu ko waxee woon defar ngir jaay ci koñ bi <inhales> tay boo doon def genre xayma genre bilan naka nga koy defee tay
waaw xam nga <hesitation> jigéen ñi vraiment maasàllaa <noise> ndax dèjà amoon nañu <noise> benn programme boo xam ne ci loolu la jëmoon ba <hesitation> <noise> deux mille dix neuf la jeex

voilà <hesitation> ci la jeex <noise> <hesitation> programme boobu gis nañu ne jigéen ñi <hesitation> en tout cas ñi ci bari formalisé woon nañu ci ci ci wàllu woowu <hesitation> te ba tay ki xam ne tay jii jigéen ñi xam ne ñoo ciy yëngu itam <hesitation> ci dëgg dëgg dëgg ci wàllu <hesitation> transformation jigéen ñépp en tout cas groupement yépp am nañ <noise> ay reconnaissances juridique mais problème bi mooy li ma wax kenn ñi am ñoo nekk ci biir <hesitation> groupement bi au lieu que ñu boole seen doole liggéeyi ci biir <hesitation> kuréel gi kenn ku nekk day bëgg a nekk ci ci wetam maanaam ci booram di fa def la muy la muy def te loolu taxut a taxut a am doole taxut a mën a am <hesitation> unité unité boo xam ne unité buy répondre au au norme la ndaxte tay jii <hesitation> comme <noise> ni nga ko waxee léegi booy xool <hesitation> unité bi nga xam ne mooy unité Fapal bi mi ngi def le tout pour respecter norme bi la marche en en avant <hesitation> xëy na des na comme ko Jalle waxee ndax <hesitation> ci yenn yenn mbir yoo xam ne dafa xaw a dafa wax a ndaw par rapport ak yenn activité yépp mais boo xoolee marche bi dafa dañu koo respecté fi produit bi duggee ak fi muy génnee c' est totalement <noise> différent te <hesitation> nit ñi <hesitation> seen kéem tolluwaay kàttan ñi ngi koy def pour mën a xool naka la ñuy fexee ba <hesitation> mesure hygiènique yépp ñu mën ko respecté lépp luy hygène ñu mën ko respecté te damay taxaw rekk ma wëññeekuwaat ci <noise> <hesitation> diggante <hesitation> autorisation Fra ak code barre ndax yooyu dafa nekk loo xam ne tay jii kii yu bari tay unité yu bari <noise> tey dañuy am rekk autorisation Fra daal di daal di daal di téeye seen loxo daal di ne ñun pare nañ <hesitation> code barre bi day tax nga <hesitation> ki xam ne nii mooy mooy client bi bu jëndee loo xam ne nii marchandise bu am code barre day gën a renforcé confiance am ndax day am traçabilité li ñuy tuddee traçabilité maanaam dangay xam produit bi yépp danga koy mën a danga koy mën a danga koy mën a xam ka ka def lan la ci def nu mu ko defee ah fu mu dëkk yooyu yépp danga koy mën a danga koy mën a xam waaw cio code barre bi dafa am lu ñuy tuddee par exemple <hesitation> dañu ne code bi dakoy matériel par des chiffres ah appelé GTN maanaam global trade ITM number moom ci anglais la léegi 13 chiffres lay am am na yoo xam ne daf koy ëpp daf koy ëpp mais code bu ne te <hesitation> te code bu ne comme comme comme Fra bi lay doon ci co co code bu ne ci produit bu ne dafa am njëg <blows air> dafa am njëg te loolu lépp itam <noise> nit ñu fokk ñu mën koo ñu mën ko xam tay boo xoolee am na entreprise yoo xam ne nii <noise> bu dee code barre ay entreprises ñoo koy ñoo ciy ñoo ciy ñoo ciy liggéey entreprises yooyu ci biir code bi danga leen ciy mën a xàmmee ndax code bii entreprise sangam <noise> moo ko moo ko jox entreprise bii pour mu yëngu ci am na ay nombre yoo xam ne li muy wane mooy <smacks lips> <hesitation> kuréel ga nga xam ne nii mooy moo jënd code barre bi am nombres yoo xam ne dafay wane produit ba ak fa mu fa mu jógee maanaam benn chiffre bu ne ak ak ak kii ak symbole yi am na lu muy am na lu muy tekki loolu nag ku ko xam bu gi bu ko gisee day xam ne kat kii kat aw na ci yoon bi yépp pour mën koo <smacks lips> pour mën a am li mu <hesitation> produit bi mu soxla te day tax tamit nga mën a gagné <noise> confiance su li luñ tuddee grandes surface yi ak lu mel ne que super supermarché yi ndax autorisation Fra rekk taxul nga më nga conquérir nga dugg ci biir supermarché yi dina la permettre nga dugg ci grandes surfaces yi lu mel ne que ay ay Auchan lu mel ne que yeneen yu mag yi ci des ah ak yu mel ni que supermarché yu mag yi te day tax tamit gën a facilité exportation bi

moo tax unité transformation yi nekk ci ci gox bi yooyu war nañu cee xam war nañu ko xam taxaw ci ngir am bien que code barre <hesitation> sànq la may sànni xeer naan ma boo nee mane la <laughs> mane la yaa ci taxawul boobu ba léegi amaguñu ko <laughs>
mais kon war ngeen cee taxaw
<laughs> waaw waaw
et c' est quoi le problème
non xam nga <hesitation> bon des fois mais insaa àllaaxu rabbi bu ñu jógee fii daañnu ci jóg ndax dèjà comme ni ñu waxee <noise> dañnu bokk ci benn cadre
dinaa la sonal de

insaa àllaa l' animateur waxoon nañu bon ñu yónnee ko <hesitation> les kii nécessaires pour vraiment mu <noise> gën cee jàpp pour lolu mën nekk

mais Ibrahima fii région bi fii am na ay unité de de de transformation yu bari yi fii
am am ah <hesitation> xanaa gisoo kii <hesitation> nu mu tuddati
Bade Seye
Bada cere

am na Bada am <hesitation> unité ta bu moderne sax waaw mais malheureusement aussi itam <hesitation> en tout cas organisation bi des na trop booy xool ci Louga gii

Bada Bada moom je ne sais mais moom moom vraiment moom <noise> moom il est il est en avant <noise> par rapport à tout le monde waaw sincerement

<laughs> waaw man Bada cere laa ko tuddee voilà mbokki auditeur yi may fàttali yéen it su fekkee ne bëgg ngeen a participé mën ngeen def <noise> 33 967 43 00 33 <breath> 967 <hesitation> 43 00 su ko defee muy <hesitation> numéro bi nga xam ne mën ngeen cee <hesitation> participé am lu ngeen laaj kii di soit muy Jalle wala Ibrahima wala loo xam ne aussi bëgg ngeen koo yokk ci <hesitation> émission bi <breath> waaye terewul ba tey mën nañu wéyal waxtaan bi ànd ak kii di Jalle yaakaar naa ni li fi Ibrahima wax yépp am na am na solo <breath> te it xam naa ni <hesitation> yéen yaa ngi naan Ibrahima moo tax amagu leen yéen code barre mais yéen seen wàllu bopp aussi <breath> est ce que mate ngeen normes yi war a tax ngeen am code barre
ñun mate naénu ko moom kooku moom <noise> lu ma leer la code barre bi fi mu toll ci moom mii la dese
ah oui
partenaire boo xam ne tay mi ngi taxaw ne yónnee leen ma ma defal leen code barre <noise> kon kay ci ñun la dese
aaaah
<laughs> ndax normes yi ñun unité bi norme bi la topp même ñi fiy dugg ñépp

kon <hesitation> mën naa ne unité bi mi ngi nekk <hesitation> 34 femmes yoo xam si ne ñi ngi nekk ci biir unité transformation bi te xam nga mag mu ne lu ko ku ko lu ko jóg loo wax loo ko
ah oui
chaque jour ñu xëy ba dix sept heures ñu wàcc wala dix huit heures wala dix neuf heures sax yenn saa yi ba fii may wax ak yow nii falaa leen bàyyi ñu ngi nekk ci farine farine nu xale yi te xam nga <smacks lips> farine boobu lépp luy dugg bi biiru mag waxumala biiru xale nag laala wax de kon la cay dugg lu ne war na wax jàmm te maasàllaa nag farine boobu ñi ngi koy doxa liggéey ak waa CLM yi te farine bu 5 produit lay composé
5
5 produits danga topp norme yi ba mu normal nga soog kay mélangé soog koy defar farine kon xam nga loolu yombu wante il faut it ñoom réglement yi dañu ko topp bu ma fa nekkee ña nga koy topp bu ma fa nekkul ña nga ko topp

farine bi comme lan ngeen koy defee exemple lu ngeen <noise> waaw
dugub ñebe ak <hesitation> maïs bi <hesitation> moom lañu koy defaree muy cinq produits yi 5 la ñu koy booleel te loolu lépp ku ci nekk am na li nga xam si moom mooy quantité bi nga soxla ci ñebe bi bi ngay soxla ci dugub bi bi ngay soxla ci mboq bi bi ngay soxla ci gerte gi ak bi nga xam si moom ngay <breath>

<breath> mën a ràññee li nga ko waxee léegi nii nu ñu ko mën a nattee
foofu foofu xam nga loolu ba li kenn ku ci nekk tay produit yooyu kenn ku nekk fa <hesitation> boo fa bu fa kenn nekkoon sax mën a liggéey ci produit yooyu waaye lu ci nekk xam nga foofu bari na ndax cinq produits boo ko bëggee liggéey jaar fa nga war a jaar ba keroog muy sotti kon loolu yaakaar naa ne soo xamul normes yi dëgg dëgg dëgg liggéey ba dana des te yaakaar naa ne fii may waxee ci rajo laa ne wante maasàllaa bàjjenu goxu Louga yi dama leen di beral loxo ndax it ñoom maasàllaa dañuy faral di wax toujours <hesitation> di yónnee seen cant ci farine bi nga xam si ne <noise> moom la ñu defaral xale yi <noise>

<breath> ndax <hesitation> kooku bàjjen Rama Dieye mooy présidente bàjjenu gox

dañu lay indil yow <laughs> dañuy indi dañuy indi ngeen ñam produit yépp la ñuy indi
vraiment
dëgg la bu leer

yaakaar naa ni <hesitation> yëf yi am na solo <smacks lips> léegi ci wàllub ñaax wala ci wàllub <hesitation> soit message wala conseil bi nga xam ne danga koy yokk jigéen ñi pour que ñu mën a am li nga xamante ne moom mooy formalisation yi <breath> wala ñu mën a am code barre yi wala ñu mën a bokk ci Fra yi
<smacks lips> waaw li ñu leen di wax rekk mooy que ni <hesitation> jigéen ñi gën a xam ne <noise> <hesitation> nit ki moom nit bu amul carte d' identité amul kayitu juddu daanaka boo koy gis mook <hesitation> pour pour nit ñi mën koo xàmmee

ku ne la ñuy laaj naan kii <laughs> c' du pareil au même
non day yàgg morgue ba
<noise> c' du pareil au même moo tax jigéen ñi war nañoo gën a taxawaat